Enhanha dhili mulangi emyufu dhaba mu kimeza kye bakubisa emiti.

Ghaligho omusaadha atyaime ku piki nsubila ali kunhwa amafuta kuba ali ku "shell" kwi tundhiro elya mafuta. Atunze amafuta ali mu lugoye olu myufu.

Ghaligho omudhala giliku endhagi, gwa bali embiliganhya, gwa bali enhanha, gwa baku nha menvu omudhala.

Ghaligho emiyembe gili ku muti gili ku busaga gili mu langi eya pinki kwabaku nhi langi eya kilagala.